keehippe lo7iza keeththa giddun daro asati beettetes eetappe sintha baggara nam7u macati haasayishenne woykko zoretishe beettetes istika lo7etes

keehippe daro asati hamettishe beetetes istape guye baggara eqqidaynne uttiday beettishe dees istappe heni baggara dunguza maa7idayti betettes

darro asati issife gididi tophiya bandira oykkidi waassishenne miicishe de7ettes he baggara qasseka mithay beettees

Ha misileza giddon nam'u addeti beettetes nam'atikka be qoodhera dunguza yeggidinne beettettes issi addezi ba ayfe bolla manaxire woththidi ha xeellishe beettesko.

Cora asati betetes xaraphe bolla qasseka cililoy woykko hay landey biitishe dees ha asatikka keehippe lo7etees

Ha misiley taas besizay aa zeegizayssa dikqo gitta pooqezi beettishe dee pooqeza lanqerakka ro'iza mithati beettete ha baggara qasse kaamey eqqides..

Keehippe lo'iza keeththa demban daro asati beettishe deettees he baggara qasseka mithatinne keeththati deettes.

Hamsila bolla ta beyoode makina ogenni heethu asawutaate nayti ekkida guussakko qasse ista guyera makina gede bishe dees guussakko makina guyera qasseka hanin aykko gede shugo mala qaachidi ha'i wode oox ooththi hediettes guussakko

Botha maao maa'ida asati ba kushen pudho maliza miisha oyqqi uttida istape guye baggara pooqey beettees.

ha misiley taas qoncisizay aaze gizayssaa gidikko isi adey latoppe geetettiza sa xadhaphe bolla wothides

Cililo miiththatinne lo'iza keeththa ginbeti beettishe de'ttees haa miiththatikka keehippe tana lo'etees haa miiththatikka cililo gididi betteetes

Issi denba bolla cora asati cugan cugan uttidaynne eqqiday beettetes ista achchanka cililo maatazi keehippe lo'ishshe de'ees he baggara qasseka miiththadahanizays beettees

nam'u addeti eqqi dizays betees hani baggara qasseka cililo miithay betees he baggara posterey qahabeti dizays de'ees

Darro asati issi keeththa giddon uttidi sibse ba woykko qofa laamettizason gelidi uttida istafe sinthe baggan issi addey iskirbto oykkidi silke gorgorishe deees.

issi keeththa giddon dinxe dhokku histiza maykeza oykkidi addezi ha xeellishe ebeettees izi uttida oydeykka karetha malees

Cora assati gaammo dungguza ma7idi xambbaro oykkidi beeteettees ha asatikka cora gidishin istti wothida qoofeyka dungguzako.

keehippe lo7izaa keeththa giddon daro asati uttida ha baggara diza addey ba kushen iskirbto waraqata oykkides

Issi addey kooshshe dhooqu histiza woykko dimxe dhoqu histiza miishaza kushe bolla oykkidi be dunaza bolla shiishshini ayfezan manaxire woththidayssara bollara booththa qoofe woththidayssara beettees

Daro asati beettosona heta sintharakka qasse heedzdzu macati deettes issi maceya duuna bolla kushe wothada getet xeellashe beettawus hani bagqara qasseka issi indiya kushe idimmada beettawus.

Issi keeththa giddon cora asati beettetes ba asatikka dizasoy keehippe lo7izaso gidishin guye baggara issi indiya eqqada beettawus

issi pirde keeththan diza asati betetes ha baggaradiza addey dunguza qoofe huyon woththides giddo baggaradiza addey poolise qoofeza qoofi dibete be kushenka iskirbto ykkides

kammo dunguza maa7ida addetin bettishe deettes istika utt uttida xaraphe bollakka silke woykko moobaleybe tees

keehippe lo7iza woxeyti bettetes etikka qoodan abune gizayssa gidikko supun qommo woxeti beettetes

Issi dembba bolla cora asati hamettishe deetees gdeykka keehippe lo7izasoo gidishin maataykka de7ees guye baggara mithatikka beettees.

issi indiya gede hametashe beettawus iza biza ogerzarakka hani baggaranne heeni baggara cililo maatay beettee sintha baggara na7u keeththati deettesko

Daro asat gose getetizaysa oykid eqid ha xeelishe betetes, issi indiya quphiya ba kushan oykadus , hanko asati ciisha ba kushan oyqida.

issi dembasa bolla daro keeththati beettetes ha keeththatikka keehippe lo7izayta gidish ista bolla keshay keshetidizay si beettishe deesko

issi denba bolla maata keetxay de7es maata keetztha sinthan issi indiyatadus ha baggara qasseka waraqata oykkidi adde yi eqqi dees

Issi denbaza bolla daro asati beettishe de7'ettes istape oshacha baggara lo'iza mithay beettees hadilsa baggarakka cillilo mithati beettete.

cora asati beettishe deettes istape guye baggara koshina keeththay beettishe dees he baggara qasseka zumaykka ha beentee

Shingilinna giza xuufey girgida bolla xaafetti dizayssa be ashe de ayskko ha ta be ashe de iza daro safetedinne magarajjati girgida bolla laxafetti dizayssa be ashe day iza garsedakka cillilo maatam beettishe deees.

ha misilan ta be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u macca asatinne nam7u attuma asati beetteetes isti diza sohoy keehippe lo7ees.

heedzdzu asati beettettes ha heedzdzu asatappe na7atikka macana gidishin issoy addekko he baggara qasseka pooqey beettishe deesko

Issi denba bolla cora kafota be ashe deays istape guye baqara cililo maatati keehippe lo'izayti beettishe de'etesko.

Ichachu macati ha mishilezan bettetes istape guye baggara keshay keshetides ha keshaza sinthenka gita pooqey bettees isti diza ason maatay dolidayssi beettees.

Cora asati bootha ma7uwa maa7idi ufa7ettisenne miicishe dizays beettees ha baggara qasse ka gade gupishe dizayteti beetetes.

issi adtey tunguza ma7a7a maa7idi gaaththara booththa shemize may7idayssara bollara huphezan qoofe woththidayssara haa xeellishe dees

hayssantani xeellizay aaze kisayssa gidikko cora asati beettettees dunguza maa7uwa maa7idi diza addeti deettees

kawo osanchati kawu keeththa giddon utti diyaynne issi addey eqqida isbeettees keeththazikka keehippe lo7izayssakko hayssika tana lo7ees

daro apilikeeshine tiiiha misile giddon beettete lemisaale feesebukke listagrame tikitokke isinabchate koogile daro miishati beettishedeee

paydonke hi coridi diza asati beettete asatikka ba qoodhera sharbe maliza may7oza yeggidi bettetes istafe guye baggara bandiray beettee

ha misilan beettizay aaze gidayssa gidikko eli ay enii gidays beettishe beettees ha misileska santhe medho qalamera beettees

Issi cilila maatayn betishe dees he baggara ugera hemetishe diza asay beettishe dees he baggara qasseka booththa qalamenti yettida miishay beettees.

Issi indiya ba silka gora gorashe behetawu izi sinthanka labtoppey beettishe dee ha baggara qasseka tukke siney beettees.

si addey cililo maa7o maa7idayssara ba huphen bootha qoofe wothidayssi beettee he baggara qasseka dhale daanizayska beettishe deesko

issi denba gaden gitta maburate shuboy beetees ha baggara qasseka hametishe diza kametinne asati beetitees

Issi demba bolla issi addey eqqidi ha xeelle ba huphe bolla booththa qoope woththi di ba aype bolla manaxire woththidayssi bettishe deesko

Hayssan ta xeelishin keehippe lo'iza mithatinne maatati betetees

issi addey karetha shurabe ma7idi eqidiha xeelishe beettees he baggara kaameykka dees guye baggara qasseka keeththay biittees

Ha misile tas besizay aaze gizayssa gidikko amarathora itophiya banddira geeteti xaafetis xaafetidi beetees. garssara qassekka inglishera itophiy eleketirik yutilitiy gizayssi beetees.

keeththa giddon cora asatinne cora eqati betteetees ha keeththayka booththa qalamerati yettidays beettees cililo mithayka deees

Dembba gade bolla mabiraate shubo zaragga7etti dizayssi beettees ha beggara qasseka cililo mithay deeskko

keehi pe lo7iza keeththa giddon issi indiyanne issi addey beettees keeththaykka keeehi pe lo7ees

Cora asati issi keeththa giddon uddidi bettetes ha asatikka qofa laamettizason dizayssa besse ha asatikka lo7ishe beettetis.

Ha misile giddon beettizaye azee gizayssa gidikko piisakarde shoda ekkiza hindiha bettashe te awus guye baggarakka haalande maliza miishayi betti sheee de7e.

Issi indiya komputere woykko komputere geetettizayssa gorah gorashe beettawus hani baggara bootha luukey xarapheeza bolla beettees

Hayssi misiles taas qoncisizay aaze giikko issi indiya ba silkeza xammashe beettawus izakka zo7o mawa maada miicashe beettawus

issi denba bolla nam7u asati beettettes issi niya indo gidishin issi nay addekko nam7atikka bootha waraqata oykkidi cililo maata giddozan bettettes

ha misileza bolla taphe ashe dizay aaze gizayssa gidikko nam7u gashe naati guppishenne ka7ishe beettetees izeti kakeeyippe lo7e hettes go

Ha misiley taas bessizay aazeekikko kitia adussa kaamey beettishe dees hap kaameykka abootha qaalamentieti dehes quusso.

cora asati issi dembban eqqidi tubbora biza haatheza pooqeza bolla pistishe beetettes he baggara qassika auroplanthey beethishe dees.

ambulan seygeetettiza kaamiya eqqidizaysi betees izippe heni baggara buro keexettishe diza ginbe bettishe dees

Sarothetha naagisiza asati issi aspalte ogezan eqqidi beetettes he baggara qassikka mithatikka beeththishe de7eettes heni baggara qassikka keeththayka beettes.

issi haakime keeththan doktorey issi addeza ziin7isidi woykko ishisidi mara marishe dizayssi beette ba kushe bollaka goonte oykki dees

sarodetha naagisiza issi mishiriya beettawus mishireype sintha baggan mithay beettees

keehippe lo7iza keeththa giddo nam7u addeti betetes girgida bolla magarajja woykko pudho geetettizayssi bettishe beettees issi misilezikka xarapheza bolla utti uttidesse

Sarotetha naagisiza heezzu addeti beetishe de'ettees .Istika uttida wombaray zo'o malishe beettees. A asatikka keehippe lo'ettes.

issi aspalte ogey beettishe deeeskko ha dirsa baggara gita pooqey beettees oshacha baggarakka gita pooqey beettishe deeesko

Keehippe lo7iza pooqey beettees ha pooqezikka bootha qalame tiyetti dees garssa baggayka salo samaye malees.

keehippe elo7iza booththa qala melti yettiday beettees ha baggara qasseka cililo gidiza maatata bettishe beettetes guussko

Issi dembaza bolla daro asati akafa oykkidi eqqidays beettee ha baggara qasseka issi addey akafa oykkidi ha xeellishe beette guye baggara qasseka mithay beettee

Daro asati issife shiiqidi beetteetes istti dizassoozikka keehippe lo7izayssako ha asatikka kareetha ma7iza asatikka beeteettes.

ha misile itaas qoncisidi bessizay aasi heegizayssa gidikko gitta pooqezi beettishe dees iza sinthara qasseka asfalte ogezi beettees guye baggara mithayka beettees

Keehippe lo7iza keeththazi beettishe dee ha keeththayka booththa qalamera tiettidi beettishe dee ha baggara qasseka mithatikka beettishe doossona.

kehippe lo7iza kaametinne gita gidida pooqeti betishe deetes ha kaametappe guye baggara na7u asati hametishe bete.

keehipe lo iza keeththa giddon cora asati betetees girgida bollaka topheya bayndiray beettishe de7e he baggara qasseka posterey beettees

Issi denbaza bolla gita pooqehbeettees ha pooqezikka keehippe lo7zayssa gidishin hani baggara qasse koronte qachiza pooleybeettees iza achchera gita mithazikka deees sintha baggara issi addey hametishe beettees

Issi keetha giddon bootha qalamen tiyettida xaraphey beetees xaraphe bollaka laapitoope geeteettiza miishay dees.

Issi denba bolla na7u bandirati beettetees he baggara gitta fooqezikka beettishe dees ha baggara cililo maatati beettishe de7osonaa.

Ha misilezan beettizay aazee giza issa gidikko issi gita pooqey beettees. Pooqeza garssanika kaameti asati beettishe beettetes. Pooqeza sintharakka gita mithay beettees.

issi haakime keeththan issi indiya inda bolla ichada beettawus izi achchara eedzdzu addeti eqqidi izo xeellishe deettes

cora asati denba bollan bettetes he baggara qasseka mithaykka beettees ha baggara hakime maliza adde dees

Issi demban ambulanthe geetettiza kaameti beettetes ha kaametappeka issi kaamezi wulazi dooyadis hayssi beettees gaaththan wombarazikka beettes akaametikka geeyi pelo7etees.

keehippe lo7iza keeththa giddon daro asati betetees issi indiya inda bolla uttada haa xeelashe betawos

Daro asati aspalte oogezara ha yishe beettetes ista sinthera nam7u addeti eqqidi gede ista xeellishe deettes

Issi addey ba kushen mobaale giza woykko gita silkeza oykki uttides guye baggara qasseka haakimi keeththa daaniza hisbe tees.

Issi keeththa giddon bootha qalamerati ettida mithatinne biradatihibetetees ha keeththa ta cooga xeellishin akime keeththa malishe deees

Ha misile tas besizay aazee gizayssa gidikko issi aaway issi awaza duuna madunthaza qachishe beetees. he asatikka issi issi inddiya ba kushen iqiya oyqadus.

issi keeththa giddon booththu maliza miishayn beettie ha keeththa kata coka xeellishin akime keeththa malees ha keeththayka keehippe lo7ees

Keehippe lo7iza keeththa giddon oyddu asati beettetes ha oyddu asatappeka nam7ati attuma asata gidishin nam7atikka maca gididayssi beetteeskko

Keehippe lo7iza keeththa giddon cora asati baqo dendunkuza yeggidayssara eqqidi bettishe deettees keeththayka pootha qalament yettidees.

keeththa daro asati beyetetees he baggara qasseka pooqesi beyetees lo7iza mithatikka beetetees issi adtey ba kushen tukesine oykkides

Cora asati issi hiden bazan uttiday eqqiday beeteetees asatappe guye baggara mithay dees.

cora aakimetinne cora asati beettetes istape guye baggara keeththaynne mithay beettishe deees

heedzdzu asati beetishe deettes nauku asati sertefiketi ekkizayssa oykkidi ha bessishe deettes istafe guye baggara mithay beetee

issi keeththa giddon cora wombaratinne cora alqati hbetetiis issi alga giddon issi macasi ha uttada bettashe deawos

Issi keeththa giddon cora asati deetes ista giddon issi addeyi eqqidi dees ha baggara qasse laapitopebetees.

issi keeththa giddon daro asati beettettes ha asatikka aaki mennee mara maretishe diza asati beettishe deettes ha asatikka keehippe lo7ettes

Issi gita booqey beettees iza garsan issi addey beettees ha baggara qasse maabirate pooley qasheti dizayssi beettees.

Issi keeththa giddon darro asati beettetes sintha baggara nam7u addeti hashen gaggishe beettetes guye baggara issi adey botha maywa ma7ides

Issi keeththa giddon keshay keshettidays beettees ha baggara qasseka lo7iza addey buuchchera lo7iza addey beettishe deesko booththa mala masara ma7ida shura bera deesko

ha misile tas bessizay aaze gizayssa gidikko issi pooqeza bolla happy giza xuufee xaafetti dizayssa be7ashe dayskko he baggara qassika mithay beettees.

issi addey beettees izappe hani baggara salo samay qabbayettida qalamey beettees izikka kooshe dhoqu histiza woykko dimxe dhoqu histiza miisha oykkides

Issi dembaqaden gita gidida soolary beettishe dees a soolareyka keehippe gita gididayssinne adusse gidays bettes

kawo keeththa masatiza pooqezi beettishe de7eesko gede gelizasozikka ginben oosettidayssa besseesko ha baggara qasseka cililo mithay beettee

cora asati kaththaa ayfeta saanezan shiishshidi izappe buura qorishe beettetes he asatappekka ba huuphen karetha mala wothida inddiya beettawus.

keehippe gita pooqezi beettishe dees ha bagga aspalte ogezara ichashu asati beettetees he baggara qasse lo7iza mithazikka beettees

Issi denbaza bolla cora maatatinne pooqeti beetishe de;etees ha baggara qasseka lo'isa ogezibeetees.

Hamisiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko cora keeththatinne cora maatatinne cora mithati beettishe edeettes

daro keeththati qorqoroyzo qalamen qabba7ettida keeththati beettettes garsera girgidasi butha qalamenti yettidayssi beettees istafe hani baggara cililo mithati bettetes

Ha feetishe diza misiley heedzdzu asata bessees ha heedzdzu asatappe he baggara gitta taley dees.

lssi denbaza bolla lo'iza keeththati beettetes izappe sintha baggara asbalte ogeykka beettees ha baggara qasseka cirilo maatay lo'izayssi beettees.

keehippe boothu gogiza tubboy beettees he bakkara qasseka goyettida gadey dees goyettida gadey giddonka mithay beettees

Issi denba bolla gitta solare bashshezi beettishe dees he baggara qasseka pooqe keeththay beettees ha baggara qasseka cililo maata daggizayssi beettishe dees.

issi keeththa giddon he hedzdzu addeti beettetees isttape guye baggara shuboykka beettishe dees issi addey ba kusheza duge yeddi woothides

issi keeththa giddon qoshasha yeggiza baldezi beettees he baggara qasseka kartoone gizayshi eqqidi beettes guusko ha baggara qasseka qoshashati beettetees

issi keehippe lo7iza keeththa gitton daro azati issife shiiqidi utti uttida izetappe sintha baggara diza nam7u addeti dunguza ba qoodhera yeggi wothidays beettees

Kehpelo'iza qorqorotinne pooqe keeththati beetishe deettees hebaggara qasseka maaburate chugoy beetishe dees.

Issi demba gaden daro asati beettetees asata guyerakka mithay beettees mitha guyerakka pooqezi dizayys behetees.

Daro asati aspalteza pittishe beettetes istafe kuye baggara gita pooqezi beettees ha pooqeza sintharakka daro mithati beettishe deettes guuso.

Nu yewuqet birante qebelu giza xuufe amarathora xaabettidi dizayssi beette ha xuufeza giddonka issi misiley beettishe deees.

ora maraqetida naatin beettishe deettees isti dizaasooykka kehipe lo7izaaso gidishin asatikka kee hipe lo7etees

keehippe lo'iza keeththa giddon daro asati shaamaza oykkidi beettettes guye baggarakka wombara geetettizays beettees wombara achcherakka bandiray beettishe de7eesko

issi miizaane maazaniza miishay beettees iza garsera maxaafe woykko shocida miisha madosha malay beettees guussakko

issi adey ba kushen waraqata oykkidi eqqides ha adeyka eqqida soy pirdde keetha males guye bagara tophiya banddiray beettees.

Cora asati karetha ma'uwa ma'id betetes, guya bagaraka xolqiza mishay betes, asatika ba kushe denthi utida .

Issi keeththa giddon daro asati deettees ha asatappe sintha baggara waraqataza oykkidi ba kushezan mayke woykko dinxe dhoqu histiza miishaza oykkida addey beettees.

hayssan ta beyashi dizay aze gidessa gidikko itopheya bayndira ayko qummo sagaath gela zeero sille keza uttada izi bollara qasseka aykko qummu istayellen oosettada dizaara dawus gusakko

cora asadi issi keeththa giddon ba kusheya dhoqu histidi waraqata ba kushen oykkidi betetes guye baggara darro bayndirati betetees

darro asati uttidi beettosona izetappe sinthe baggara karetha may7o mayda asati eqqidi beettosona izetappe nam7ati indoko giddora issi addey beettees iza qissi indiyakka waraqata oykkada nababashe beettawus

Hayssi misile aazi bessize gizayssa gidikko amarathora yrfitii minister gizayssaa bessees garssara qasseka minester ofi jesttifikaeeeshin gizayssi beetees.

Na'u asati wanca oykkiday sertifikeete oykkiday deettees istappe guye baggara puqe keeththay beettishe de'esko.

hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko oyttu asati beetetees nam7atikka adde gidishi nam7ati macakko ha macayakka ba dhintha dhoqu hissiza miisha kushe bolla oykkadus

issi benbaan cora poolisetinne cora asati beettetees haddirsa baggara mithay cileloy beettees

Keeyipe lo'iza keeththa gaaththan issi addey xaraphe bolla ba latopppe wothii xam'i sheeye beette iza guye baggara qasseka zo'oqa la mentiyettida negereydee.

Cora asati aspalta oga fittishe beettetees ha baggara qasse diza addey qoshasha issi bolla shiishshidees he baggara qasse ka mithay bettees

Issi dembaza bolla isdaro kaameti beettetees ha kaametappe qoshasha caaniza kaamezikka beettees iza bollaka qoshasha caannishe asati beettetes

Ha misile tas bessizay cora kaameti beettishe deettes hayssika qoshasha daanizayssi keehippe daro gidida miishshay beettes.

Cora asati kaameza bolla qosha asha caanidi hara bessa efidi xurganawu caani shedizayssi beettees.

daro asati oge xidate woykko aspalte xidate geetettizayssa pittishe bettetes eta kushenka peexay beettishe de'ees

Issi aspalte ogera gaare laaggayiza indiya beetta izi heni baggara qasseka oge pittiza indiyakka beetta sheedawu istafe heni baggara mithaykka dees.

nam7u asati woykko daro asati olla giddofe akafara haaththizaza pude kessishe deette ize ta guyerakka daro asati poolisetinne oge pittishe beettoso

hayssa misiley taas bessizay aze gizayssa gidikko qoshasha shiishshidi issi bolla woththiza addezi beetee he baggara qasseka lo7iza ogeti beteetee

cora asati ba qushen akapa oyqidi maataza qanxishe betetis sintha baggara qasseka kaametinne pooqeti betishe dees

Issi kaameza ogeza bolla daro asati beettetes issi kaameza bolla daro asati kezidi beettetes hebaggara qasse mithay beettes guussakko.

darro asati qoshashaza pittishe beettettes he baggara aspalte pittishe deiza asatikka beettetes ize ta giddo pooliseykka de7ees guus

Cora asati issi oge bolla beetetees asata giddonka kaameti beeteetee he baggara qasseka keeththayka beettees

issi indiya ba kushen payda geetettiza miisha oyqa uttadus issi kushan iza azi oyqidakko eretennaa izakka bicashu raabe maaadus

issi keeththa giiddon cora asati eqqidi beetetees guye baggara qasseka uttida asati betetees

Issi keeththa giddon komputere xam7ishe diza addey beettees he baggara qasseka booththa wara qata oykkida addey ha xeellishe dees.

issi goyettida biittay beettees he baggara qasseka ichachu asati bettetees he baggara qasseka badalay dees

botha ma77a ma7ida cora asati issi kaame ogara yishe beettetes istape guye baggara kaametinne mithati beettetes

cora asatini issi denba bolla maataza oykkidii bettetii issi karetha ma7o ma7ida addey dere cima aawozas maata immishe beettees

Daro asati oge bolla deettes haa daro asatuppe siinththa baggara diza heetzthu attuma asati beettetes ista giddon booththa may'uwa may'idi adey ba kushen oykkidi diza addey beettees

issi ogera cora gisteeshurabe ma7ida asati hamettishe beetetes ista guyerakka cililo mithay beettees

issi denba gadezan daro parazoti haaththa giddora woxishe bettetees guye baggara qasseka wura daanizay bettishe dees

daro asati dettettes ba qoodhera dunguza may7oza yeggidaytinne kamera heenira oykkidi ista denthishe diza asatinne silke oykkida indiya bettawus

ha misileytas bessizay aaze gizayssa gidikko kobdasiraze den gizay xaafeti dizayssi beettees ha baggara qasseka zo7o medhora bootha medhora diza pudhozi bettishe dees

hayamisila bolla ta biyoode daro asati de7eettis hadaro asata guyerakka taapellay gaammozoon boroda wurada gizayssi taapillay xaafe tutey sabeyashe dees buussakko eta giddon qasseka indi issi inde wolqama daara bijaama mayada eqidaara da gussakko

issi denba bolla cora parazooti beettishe deettes eetikka dizaasoykke hippe cilila gididayssi beettishe dees he baggara qasseka maatay beettee

ha misilezanta beyizay aaze gizayssa gidikko topheya karta si7ile beashe deay gannara amara ingilizethora amahara giza xuubeykka beettishe dees

issi lo7iza keeththa giddon daro asati botha eqa bollape kushe woththidi woykko tobetishenne haasayishe beettetes ha tobetiza asatappe sinthe baggara issi booththa ma7ida addey beettes

nam'u adde asati beetetees nam'atikka karetha mayo ma'idayissara uttidi beettetees ista sinthanka komputerey beettees

Cora asati issi keeththa giddon eqqidi beettetees ha baggara booththa miishshay beettees guye baggara keeththaykka beettees

Cora asati eqqidi deetees ha bagara qassekka gita pooqe beetees. sinthra qassekka tophiya bandira oyqqida adde beetees.

hissi keeththa giddon lo7iza aaya ba huphe bolla shaasheza qachidara beettawus he baggara qasseka sarotetha naagisiza ha addhey eqqides

issi poolise geetettizadey be kushen mayke woykko dinxe dhoqu histiza miisha oykkidi issi kusha pude dhoqu hissidi haasa'ishe beettes iza sinthanka karetha waraqaatay beettees

cora asati issi denba bolla uttidaynne eqqiday beettees ha bagga sintha baggara qasse sarotetha naagisiza addeyka beettees

Daro poolisetinne dere cimati beettishe de7ettes issi poolisezi issi dere cimazasi maataza immishe deees ha maatazikka keehippe lo7ees

issi keeththa giddon daro poolisetinne daro asati betetes ha asatu isada dara issi addi a miiisde

Daro asati ba kushe tira bolla idimmidi beettetees nam'atikka poolise gidishin oydatikka istara eqqidayssi beettes kuussukko.

Ha misiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko tophiya banddiray mitha bolla qashetti dizays beettees, he baggara qasseka tamaare keetha woykko timirtte keethay beettishe de7ees.

Issi denba bolla daro poolise tibetetees salpera salpera eqqi dizaysibetees salpezappe sintha baggara issi adde poolisey eqqidayssibetees.

Keehippe loo'iza keeththa giddon cora asati beettetes. Sintta baggara saroteta naagisiza asatikka beettishe de'osona.

Ha misile tas besizay aaze giiko oydu asati booththa jarkkane oyqqidi ha besishe beetetees. Guye bagara qasse keeththay beetees.

Issi keeththan cora asati beettishe doosona sintha baggara oyddu asatikka beettete he oyddu asatitappe heedzdzati manaxire woththida

daro asati issi keeththa giddon eqqi utti dayssi beettees ha asatikka issi addey ba kushen lindza dhoqu histiza miishaza oykkidi dhoqu histi haasayishe beettees

Issi addey kaaretha ma7uwa ma7idayssara gaaththara booththa shemize may7idayssara qoodhezan kaaretha qabarata qachidi ha xeellishe dees guye baggara bandiray beettees

Issi dembba bolla goyetida gade bolla oydu asati kaththa zerishe betetees iza bagara kaamekka betishe de'ees.

Cora asati gistemaliza kopotokoppi histi oykkidi ha denthi bessishe de7ettes guye baggara cililo mamithadikka adeettes

Issi keeththa giddon oyttu asati bettettes nam7atikka waraqata ba xuufe xaabishe beettettes guyera topheya bayndiray beettees.

Tophiya bandira achchan issi addey deees bollara karetha may'u'a ma'idi gaathara booththa shemize ma'ides iza qoodhenka karetha qabaratay qasheti dizay sibeetees.

daro asati beettosona ista giddopeka henira ha aqqidi issi addey azazanishe woykko yeekkishe beettes haarakka qase geda alda addeti yeekkishe woykko azazanishe beettosona wuussakko

Issi keeththa giddon heedzdzu asati bettetes isti diza keeththaykkaake hipe lo'ees sintha baggara xaraphezaykka beettishe de'ees.

Ha misilan taas bettizay aaseekkizayssa gidikko issi addey ha xeelishe beettees ba aype bolla mana xire wothiday beettees guye bagqara qasseka maaburate qacheza asati beettishe de7oosonaqo

issi denba bolla daro asati beettettees ha asatikka gammo dunguza ma7ida issi addey beettees ha baggara qasseka gammo dunguza ma7ida indiyakka dawu

Daro asati postere woykko tom'iya abandira oykkidi hametishe dizays beettishe dehes ha baggara gita pooqe bolla astadadere giza xuupehibeete.

Issi keeththa gaaththan cora asati uttidi deettes ha asatikka diskida malede ista gufe baggarakka mithay beetees.

issi keeththa giddon oyddu asati beettetes ha oyddu asatappe heedzdzati ade geitish iniya indokko issi addezi ba kushen iskirbto oyqqidees

Hayssan ta biya she di zayaze gidayssa gidikko bica qalamenne itiophiya past gizayssi amarathura xaafettides garsenta qassefa beeza saate karetha qalamera ingilishera itioophiya post gizayssi xaafetuuttayssa bessi gussakko.

Ha misila giddon ta be7ashe dizay aaze gizayssa gidikko cora asati kaame oge bolla eqqidi dizays beetee istta lanqqerakka kaamezi beetees.

Heedzdzu cugan diza sile betes ushacha baggara diza siiley tuukiya indiya qolashe dizayssa ha bessishe deesko.

Ha misileza giddon tani beyishin daro asati uttidi tukke uyizayti beettosona tuka uyiza eqaza qalamezikka booththa qalamen qaba7ettidayssi beettees guussakko.

Koronte looththiza asati woykko maabrate looththiza asati nam7ati uttidi beettetes he baggarakka keehippe lo7iza keeththay beettesko

hayssan taas beettizay hedzdzu cugan asati beettishe deettes issi indiya tukke jabanara tukke qolashe beettawus ha indiya qasseka sinesakka mecashe beettawus

Hay tani be7ashe dizay aaze giikko tamare naati tamare keeththan utti diizayzi beettees astamareykka he mida ha eqqidizayssihi beettishe deehees.

Nam7u cugan daro asati beettetes issi cugazanni daro asati uttiday eqqiday beettetes issi cugazan mithay asay ubbay beettes.

timirte keeththan daro nayti tamarishe beettetes tamarsiza astamarezikka ba kusha ba qishe beettees oydetinne tamareta waraqaatati beettishe beettetes

buro keexetishe diza keeththay beettishe dees he baggara qasseka shooroy mala gididi diza haaththay beettishe dees ganna baggara qasseka maatay dees

Akehipeelo'iza keeththa gaaththa daro asati uttida sintha baggara issi addey eqqidi haasayizayssa ha asati esgishe hedeettes.

komputere xam7ishe diza addey beettees izappe sintha baggara daro asati beettetesko ha keeththayka keehippe lo7izayssa gidishin booththa qalamenti yettidees

Issi denba bolla daro qoofetinne daro dunguza mayoti beettishe de'oosonaa e ta he baggarakka asatinne mangotinne muuzeti beettishe beettetes.

kaameza ogezara daro asati hamattishe bettetes he baggara kaameykka beettees kaameza bolla issi addey kezidi ay ooththizakkonka erettenna

Keehi pelo iza keeththe giddon daro asati bettetes xarapheexa bolla silke woththidi iskirbto woththidi haaththe haylandera woththida attezikka beetteesko.

Issi kaame ogera cora asatinne kameti hametishe beettetes daro asati heni baggara qasseka uttidaynne eqqiday beettees.

Cora asati eqqidi betetes haasato giddofekka heedzdzati indo gidi dishin hankoyti adde xalalakko habaggara eqqida addey karetha ma'u ma'ides.

booththa shurafe mayada ba kushen silke oyqada eqqida indiya beettawus he baggara qasseka issi adte hamettishe beyettees

issi denba bolla cora asati beettetees bootha shurabeza ama7idaytikka de7etees sintha baggarakka cililo maatay beettees

Oyddu dunguza qoofey miiththa bolla behettes he baggara qasseka miiththati betishshe deettees ta cooga xeellishin ha wazaykka wora daanees

Ha misiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko issi bootha ma'waa ma7ida addey bettishe deees guye baggara qasseka cililo mithay beettees

issi haaththa giddon diza issi addey beettees haaththappe guya baggara cililo mithati beettetees

Issi addey booththa kumetha mauwa ma7ides ba kushenka booththa malizaa misha oyqqides ha baggara qasseka booththa shurabe ma7ida addey hameti she beettees.

Daro asati issi demba bolla eqqi uttidayssi beettees nam'u addeti ista giddofe karetha ma waa maa'idi beettettes issi gita shuchchaykka beettishe deees.

Issi denba bolla booththa shura be may7ida addey ha hamettishe beettees iza guyera qasseka gitta mithati beettishe doosona.

cora asati payda geetettiza matoqa mazgarabetishe betetees istape guye baggara cora uuthati beetetees

timirte keeththa naati salfe neq dibetetees ha baggara qasseka lo7iza mithiya betawu he baggara qasseka gittapo kesi bettishe dehees

be kawo doorana yida asati salpen salpen eqqidi beettetes isti eqqidasoyka keehippe lo'ees istape heni baggara motorey beettees

issi addey payda matooqa geetettizayssa denthishe beettees issi indiya booththa shurabe may7ada paydaza matooqa dendashe beettawus izi guye baggarakka karetha miishay beettees

Ha misiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko nam77u tamaare naytara issi asttamaarezara beetteetes asttamarezikka qasse istta dabttara aramishe beettees.

daro asati payda matawoqa geetettizayssa kessanawu salpe bolla eqqidi be tara tara naagishe beettettes heni baggara qasseka nam'u addeti ha xeellishe deettes

keehippe cora naati salpen eqqidi payda matoka geetettizayssa kessanawu ba salpen salpen eqqitizayssi beettishe dees

Cora asati issi denba bolla salpen eqqi diidisayssi hi beettees he baggara qasseka keexetti wuronta keeththayka beettees issi denba bolla uttida naazikka beettees

issi keeththa giddon cora asati payda matoqa geetettizayssa dendishe beetete istappe guye baggara booththa wara qaatay beettesko

Ha misilezan tas beettizay aaze gizayssa gidikko cora asati salfen salfen eqqidi haa xeellishe dizaysi beettes izeta guye baggara mithay beettes.

daro asati issife gididi issi keeththa giddon shiiqidi uttidayssi beettishe deesko ha asatikka issi issara xeelettishenne hasayishe dees teesko ha asatikka lo7etees

tamare nayti tamare keeththa salpetidi dizayssi beettees he baggarakka ginben oosettida keeththay beettees issi na7iya kushe tira bolla wothada ha xeellashe beettawus

Yemirca mizige ba gizays amarathora xaabettidi dizays beettees iza achcheka cora asati ba qoodhen iza gizayssa aaththi wothidi ha xeelettes

Isi addey karetha maa7wa ma7idi gaaththara booththa maliza shemiza maa7idayssara izi uttidasoykakke hiphe lo7izaso gidishin he baggara maake daanizaybeetee..

issi dembaza bolla kowaase kaasanchati woxxishe woykko hamettishe deettes ha asatikka keehippe lo7izayta gidishin heni baggara qasseka cililo mithay beettees

Issi kuwaase kaa7iza naati woxxishenne kaa7ishe beeteettees isttafe guye baggaara keethay beettees

Ha misila gidon ta be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko cora asati saykile laagishe dizayssi beetees. ha asatikka ba kushiya dhoqqu histidi xeelishe beetees.

cora asati issi demba bolla beettetes issi dunguza maa7ida addey issi addezara wanca oykkidi ha xeellishe beettetes guye bakkara qasseka celelo mithay beettes

Issi denba gadeza bolla cora koaze ka sanchati isporte ooththishe beettedees izetappe zo7o ma7iday booththu ma7iday beettees

Ha misile tas besizay aaze gizayssa gidiko kuwaase ka'iza asati beetishe deetees ista gidokka kaasancha kaasiza adde dey beetees.

oydddu kuwaase ka sancha asati beettishe deettes ha asatoppe issi addey ba kushe libe mala kessidi woththidi ubbbatikka ha xeellishe deettes

kuwaase ka'iza asati ba kuwaase meeda bishe betetes kuwaase ka'iza asati keehippeka lo'ettes isti dizasoy cililo maatay dizayssi beettees

hamisi lahan taas beettizay aaziye gizayssa gidikko daro asati hamettishe dizays beettees istappe santhe shurabe mayidayti kuwaase kaasanchata gidishin issi addey mara7iza addekko

keehippe lo7iza keeththa giddon cora asati detetes ha baggara postere qaaphiti uttidays beettishe deees

kuwaase balen kuwaase kaa7iza naati deettetes nam7ati zo7o mala ma7o may7ida asati beettes heezdzdatikka bootha ma7uwa ma7ida.

cora asati eqqiday duttiday betetes cililo ma7iday kaarethi ma7iday zoo7o gixiday ha xeelishe beetetes

ha misila bolla daro asati deettes kowaase kaasanchatikka deettes kowaase kaasanchati sinthara wanca oykkidi ha xeellishe miichi she dixayssi beettes guussakko ista guyerakka daro asati uttidi eqqidayti beettete

Huwaase balen cora asati beetetees cililo maa7iday boothoa maa7iday betetees guye baggara mithazikka lo7izayssi beetees.

Issi kuwaaseza balezan kuwaase ka iza nayti beettetees ha baggara kuwaase shocana woykko dhiqana giza addey de'ees guussukko heeni baggaraka kuwaasa oykkana yiza addey beettees.

Kuwaase balen kuwaase ka'iza naati betetees kuwaase kaa'iza naatappe guye baggara qasseka cililo maatatinne miithati betetees.

ha misiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko oyddu luhora diza miishay beettishe des izi aaze gididakkokka eretenna duca baggaara karetha medhoy beettishe de7es.

Gita isimarte poone giza silkey hamisilezan beettishe deees izikka dizasoy booththa xaraphe bolla beettishe deeesko he baggara qasse laptoppe beettishe dees.

Ha misileytas beettisizay aaze kizayssa gidikko issi addey ba duunen maske woththidii ba huphe bolla festale maleza miishaza wothi woththidesko guye baggara qasseka pompara aykkoy beettishe deeesko

keehippe lo7iza keethta giddon botha eqati beettetees mederderiyayka bettees bollara korniisezikkabeettees ta cooqa xeellishin keeththazikka lo7ees

Issi keeththa giddon daro woraqatati beettettes. Issi nazi saanthe medho gidishin issi nazi zo'okko. Ha baggara qasseka salo samayeyi beettishe deesko.

issi denbaza bolla daro keeththatinne koyettida goshsha gadey beettishe beettesko ha goshsha gada bollaka ginbettida ginbey dees

Issi aspalte ogezara pheres gaare getetizay woykko hares gaare getetizay haayishe beetees. guye bagara miththaykka beetees guussikko.

issi dembba gaden issi guutha na7ay beettawus izakka haatha giddon de7ashe beettawus haatheyka keehipe dalgga gididay beettees.

issi dembaza bolla saykileta laaggishe deiza asati beettetees ha saykiletikka lo7iza saykileta gidishin he baggara qasseka pooqezi beettese

Nam'u asati beettetees issi niya indogiti shin issi nay addekko addeza baggarakka topphia bandiray beettees

darro kaameti oge bollara bishe ete beettete ha kaametikka booththata kancheko gididi gede ogara bishe de7ettes guussako ha kametikka ista sinthara booththa bandiray beette

issi kame ogera bajaaje geetettizaara hametashe beettawus he baggara qasseka na7u asatikka ha hamettishe ka beettetees

Issi denbaza bolla kaamezi beettishe deees ha kaameza gaaththan daro asati beettetes deyshatinne dorsati beettetes nam7u asati kaameza wazaza dhoqu histi di ha xeellishe beettetes

issi oosanchaa asati betetees ha asatikka marco woykko wale oykkidi betetees issi addezi ba kuphen qoofe woththidayssara kushe guye aaththidi dees

issi dembba bolla lo7iza pooqezi beettishe de7eekko ha pooqezikka keehippe malalizayssi beettes ha baggaara mithayka beettes.

Markabeara biza cora asati beettishe deettees haaththaykaqepe booththunne kareth gididayssi beettishe deees

Ha misile tas bessizay aaze giikko issi aakime maliza inddiya gede aalada beettawus. izi achan qassika issi addey beettes. ha baggara motoree dees.

Issi dembba bolla daro asati makina bolla qoshashaa caanide deettes. he baggara qassika pooqe beettishe de7ees.

Ha misiley taas bessizay aazey gisayssa gidikko gitta pooqey keexettishe dizays beettees ha pooqezikka bica qalame woykko booththa qalame tiyettidees.

Ha misiley taas bessizay aaze gizayssa gidikko gitta pooqey beettishe deeskko iza garssankka kaameti beettishe dees kaametappe hani baggara qasseka cililo maatay beettees.

nam'u addeti bettettes ha nam'u addetappe issay maske duunan qachidi manaxire ayfen woththidi kooshe dhoqu istizayssa woykko dimxe dhoqu istizayssa kushe bolla oykkidi nam7u kushe pude denthidi ha xeellishe beette.

Issi dembaza bolla zal7ettiza eqata woykko bayzettiza eqata issi addey be kushen oykkides heni baqqara qasseka daro kaameti hibetetes ista kameta achchara gita mithay dehees

bootthama mayiwa ma7ida indiya sollo woykko injeera geetettiza woxe qolana gashe beettawus ha baggara qasse lo7iza pudhoykka beettees

hamisiley qoncisizay aas heegikko oydu asati betetees istape sintha baggan xaraphey bettees istika waraqata oykki oykkida

keehippe lo7iza keeththa giddon daro asati eqqidi eqqidi cugan cugan eqqidi abeba woykko pudhoza oykkidi bettishe doosona heri baggara qasseka tamare naa maliza asati beettoosona

Daro asati pooqe keeththa keexishe beettetes ista giddofe bolla pooqa bolla dizaydees garse gadeza bolla diza asati beettosona guussako.

issi addey ba qoodhera dunguza yeggidayssara ba kushen kooshe dhoqu histiza miishaza oykkidi ba ayfezan manaxire woththidayssara ba huphe bolla booththa qoofe woththidi bettees

issi tamare keeththa giddon pengera geliza issi addey beettees he addesa sinterakka kesha woykko axirey beettishe deees guussakko

hamisiley taas qoncisizay aaze giikko cora guutha nat bettishee deettis ista sinthanka zaro si7ilet betetees

daro hogashe naati issi keeththe giddon ba kushe mecetizaynne eqqidi ha xeellizay beettees ha bombatikka girgida bolla oosettidaytikka bettetees

Issi keeththa giddon daro guutha naati betetees sintha baggara naa7u naati betetes xarapheza bolla heedzdzu waraqatay beetees.

Ha misile giddon cora asati maraqetidi dizayssa bessishe dees isti uttidasoyka lo7izaso gidishin guye baggara mithati beettishe toosona.

Daro tophiya bayndirati beettishe de7osona hayssata xeellishin cooga xeellishin tamareso malees iza guyerakka sheesha keeththay beette iza guyera daro mithati eqqidi eqqidi beettosona

Issi keeththa giddon daro xaraphezati beettetes ha xaraphezatikka keehippe lo7izayta gidishin iissinappe ziqqizayssi beettees

issi keeththa giddon cora naati ba wara qaata oykkidi ba kushen iskirepto oyqidayssara xaabishe beettete he guye baggara santhe mala meyida addey beettee

Issi addey tamare keeththa giddon eqqidi tamare keeththa giddon issi dunguza qoodhe bolla yeggida addey ha xeellishe deee iza guyerakka issi addey ha hemettishe beettee.

booththa maa7u7a maa7ida poolisey issi narpe ba kushen oyqidi duge histi oyqqidi beettees ha baggara qassekahe xeellishe diza addey dees

Lo'iza kimbeza gaatara asati hametishe beetetees.he bagara qassekka lo'iza miththati betetees.

issi addehi karetha maay7oa bollara may7di kaathara bootha shemize may7dayssi beettees heni baggara qasse issi indiya lo7iza mithaza oykkada beettawus

keehippe lo7iza keeththa giddon heedzdzu asati bettetes ha heedzdzu asatappe nam7ati adde na taggidi shin issiniya indokko indiyakka borsaza naazas imashe beettawus

Daro asati beettetes issi addey tobisishe woykko haasayishe eqqidays beettees eetappe guye baggara lo7iza mithati beettetes

issi demba gaden kaametinne keeththati bettishe deettes keeththappe sintha baggara cora mithati bettetes

issidenbaza bolla kaamesi beettees kaameza achchara heedzdzu addeti beettetes iza millera maabrate mithi woykko koronte mithi beettishe deeesko

issi addey ba kushe hee xaaxidi ha xeelidi miicana gishe dees guye baggara cora asatinne mithati bettetees

issi denbaza bolla oge baasiza kaamey beettishe deesko issi addey ba kushen silke oykkidi kaamezakka denthishe beettee ha addeza sintharakka lo7o mithati beettetes

issi denba oge bolla heetztzu adeti beetetes guye baggara kaametinne cililo maatatihi beettishe de7etesko

Hayssi misile tas besizay azze gizayssa gidikko cora asati kaame ogezara bizayssa besishe dees. hini bagara qassekka gimbbe beetishe de'eeskko.guye bagara kaame hamutishe de'ees.

gitta ogeza bolla hamettishe diza na'u asati betetees he baggara qasseka kaametikka ha mettishe dizays betees ha baggara mithay de'ees

Ha misile qoncisizay aaze gizaysa gidikko cora kaametinne daro pooqeti beteties he baggara qasseka cililo mithay beetees

Issi asfalte ogezara gita miishaza haappe su gidi qede efisa asati beettetes izappe sinthe baggara kaametinne asati beettishe deettes izappe guye baggara lo7iza mithay beettees.

Issi denba bolla cora pooqetinne cora ogeti beetti sheretes he baggara qasseka cora keeththati beetti shekaa deettes.

Oogezikeheehippe hadusse gidi dhayssinne lo7iza hizbeetees oogezappe ushacha baggara na7u kawo oosanchat hisbeete tees.

Ha misiley tani bessizay issi addey demba gadera hamettishe beettes. Sintha baggarakka cilila mithati beettishe deettes.

ha misileza bolla ta beyashe dizay aazaye gizayssa gidikko nam7u asati beettosona eta issinazi bomba kushe meeqetishe beette issiyadezi bootha qoope woththidayssara haaxe iza xeellishe de7ees iza guyerakkakke shaybeettees

issi ha kimezi bombaza doydi qoshashaza haaththezara meeci duge yeddishe beettees ha baggaraka dhalezi beettishe de7eeskko izi dizasosikka kesha kesh atidi beettees

Ha misiliya gidon taani be'ashe dizayssi aaze gizayssa gidikko gitta pooqe oosetishe beetees. Iza lanqerakka cililo maatathi beetishe deeetes.

daro asati bettetes issi addezi kuye bolla qoofe wooththidi beettees heni baggara qasseka ista qaraxiza addey booththa qoofe hu7en wothidi ha qarax ista qaraxishe beettees guussakko

Cora asati beettishe ibeettees na7u asati haatta duuqishe deetee he baggara keelaykka beettishe dees

Issi inddiya haaththa duuqashe beetawus. ba huuphe bollara bootha afila yegadus.he bagara cililo miththay des.

kawo keeththa maliza keeththay beettishee de'es iza matanka maatazi cililolo gididayssi betes guye baggara qasseka zumay beettees

ha misiley taas qonchisizay aasey gizayssa gidikko issi indiya haaththa duqashe beettawu he baggara qasseka mithay beettees

Heedzdzu asati booththa may'o'a may'idi istafe sinthe baggara kaamey beettees kaameza giddonka maburateshu ey qachiza pooley beettishe deeesko.